Asa naytta kooka kuccishe diiza issi na'ay bettishe dess izzika gistte mallata ba bolla woththidi dess.

Dalaga yelaga nayti issi besan utidinne eqidi betosona haysatika sintha bagan de'iza dala asy othiza otho dhoqason eqidi xeletese

Issi aho kethay woyko timirte kethay betishe de'es izappe sintha bagan mokiza maata gidon uttidi haa xelishe diya dalga asay dees.

Dalga asati issi kifileza kumi utidosona etika zo'o oyidezan utidi sinthan odiza asa kalishenne ezgishe demo's

Issi demba sohoy beetishe de'es. Ha dembanika dumma dumma mathatine c'iiretiza miththati de'iyoge konc'en beetikone ha demban gidin gidora dumma dumma ogeti beetosona.

banta borsa woykko bantas de'iza dumma dumma mayotara gujicin hessadanka madabarazan yegidi dags miisha ekkidi kaamen gelana sugettiza cima asata demmays

Issi wolqama abba haattay beettishe de'es ;ha abba haaththazappe sinththe baggara xoqu giza haaththayo giddon de'iza zuma bolla mokkiza worati deettes.

dalga asati issi poo'o bessan eqqidi ha xeellosona heessatika waaho oge daaniza sohon eqqidi issoy issaara siiqetiza malata bessetes

Issi issi asay banta kushin maxaabazanne heessa zanka zabusaraza oyqqidi banta biza bessa baana si eqqi xeellishe de'iyoge qoncen beettees.

Heedzzu zo'o maayo woykko nu gaammo asa hara biiththappe dummayiza dunguza giza maay'o maay'izi behettiza asati sinta baggan uttido sona.

nam7u asati beettishe de7eettes ha namu asatuppe bootta maay7ida issiniya barsintan issi asiyo utisada izo suntha nababa shemmeth komputeres an xaabashe deawus

Issi kifilen kumi uttiza dalgga asati beettosona. Ha asatikka banta dumma dumma qofara yaanas yiikkonne izatappe sinthan eqqidi haasayisishe beettiya issi attumagee dees.

Botha oyidezi betishe deyesi. Ha oyidezika duma duma asati uttanasi woyiko yaa wontani utanasi gigiza pula hanotani loyizayisa

Issiuttiza yelaga attuma getetize de'es. Ha yelagayka ba huphe guutha bo'atizaysa eronta sintha xumisi has xelishe dees.

Issi kifilen booththa oydezi kumizi beeththishe de7ees; ha booththa oydezan uththiza issi issi asathi beeththishe de7oosona; ha asay ha oydiya mule kumibeynnaageekka asaa pacatheththay de7iyoogaa bessees.

Qaala toqisiza mishsha bardoona mattan oshshach kushen Shishi oyiqqida issi kawo oththanchatuppe issuwa gidiza pollisezi bettishe de'esi.

dumma dumma ayfa ayfe katha qommotappe issuwa gidizayssati xeeliyode beettishe de'osona, hayssatika abokadoose mango heessadanka muuze ayfeti beettosona

issi kipilo7yn uttiza dumma dumma bessappe xegetizi yiza dalga kawo oosanchati yaa ishenne ha simmi uti xeelliza issati beettosunna

Qaala xoqisiza miisha ba ushshachcha kushen oyqidi haddirssa kushen biraddheta cuucumiza issi attumagey beettishe de'ees

Issi yelaga attumage beettishe de'es. Izikka topphiya ha7i wode heemmishe de'iza woykko kaalettiza dootoriya abi ahammeda dooruwa malata gidiza shuraabe maa'izes.

nuhderiya woykko tooppiya ha7i heemmishe beettiya kaalettiza dootoriya aabi ahamedi issi bessan uttidi bar kushe nam7a gattidi haasayishe beette

issi kifileen woykko shara giddon dalga uttida asati beettosona ha asatikka dumma dumma sohappe yiza issi issi kawo oosanchatura walaketi uttidosona

Nam7u asati issi bessan uttidi beettosona ha nam7appe issi attu mage karetta suufe koote maay7izayssara barayfezan maxaxara wottides

Nu gaammo asa hara biittappe dummayiza dunguzaza maayiza sati beettishe de7ettees hawoga maayoa maay'iza asatikka oydday sinthe baggan uttidosona.

dalga asati bootta kanatera maa7izoyssara gammo asa erisiza dunguzaza banta qooren hessa danka kootetho maa7isi utti beettishe de7oosona

asa naatu qaala xophisisi sissanas dandayiza miisha barkushen oyqada ha xeella uttada iza doonakko shiisha haasayiza mishiriya beettashede awus

Dan'o dozatupe isuwa gidiza uta yagiyo duma duma go'a imiya lemisos yechay qanxidi mehiya miziyone hesadanka unc'c'a hashidi kathadan go'etutiyo wora medosa dozatupe isoy betes.

Dumma dumma amano aawatanne dere cimmatas toha meeccishene izetas bochcho immiya asati izetas sinththa baggan deetees.

Oyddu attuma asatuka eqqidi bettishshe doosona ha oyddu attuma assatika shiiqidi haththay woyko pulltidi giddoy maatape kei'daysa xeeletees

Xoqu giza sohon zumazi betishe des ha zumazappeka garise bagara dumma dumma haththatinne hesadanka koloyi betishe des.

Ta xeelin betiza sati dumma dumma amanoti nu tophiyan de'izasatappe issa gidiza orthodokise (ortodox)amano kaliza yelagati betosona.

nam7u yelagati beettosona hayssatikka aazaya ooththizo giikko issi attum a bolla baggara issi yelage bolla bongotidi ichidi beettes

dumma dumma maatatinne mita puuteti heessa danqa dan7o doozati dumma qasse sharafati mokkiza issi biittay beettishe deees

Gatta keethtayi beettishe deees ha gatta keethtati qoodan coridi beettikkonne izatappe guye baggara mitatinne heessa danka dumma dumma diirsati de'oosona.

Issi demba bessay beettishe dees ha denba bessanka haaththay wolqama abbay ichireyssi deikkonne iza ko ha hiigidi xeellishe de isa asati beettosona

Cima asi beettishe deees izikka barqoodhezan nu gaammo asay wottiza woykko maayiza junguza pooxa xaaxizi ba ayfezan maxaxara wotti ha uttides.

guutha nayti beettishe de7oozona ha guutha naytaka kaasashe de7iza issi mishiriya intakko xeellada hokkada eta miichashe beethawus

iddumma dumma maatata banta kushen oyqqiza yela gati beettosuna ha asatoppeka cima asatikka sintha baggan heqqidi maata ha carpi oykkidi cikara eqqidettes

Issi guutha yelaga naay katha katishe goykko dumma bashen shaashshadan katha micinchishe demmoos ha yelagaykka barkushen xugutaza oyqqides.

Addis indet waalech woyko oorathe waana pe'ade yagetiza tobey amarathon xaafetizayssi beetishe de'es.

ertera biitta woykkon mutopiyas shooro biitta gidizaarisi dumma guutta naate hayquwan woznay nuuge me7is yaagettiza xuufe xaafettizaysi beette

Nam7u asati egidi beettosuna izatupekka kareta suufe koote maayiza issi macaaranne issi attuma gee issife haasiyeettes.

Barqaala xuqu woottidi haasayanas koyda issi yelaga attumage beethtishe deees hayelagi bessiza guutha idime sugethizo attu maage ba aybezan paxaxara wottides.

Ubba sohoanka ubbas gidanas dandayiza oonakka shaakenna ubbaykka shammanas dandayiza giza silke baantha kushen oyqqiza yelagati beettoosona.

Toopphiyan deiza dumma dumma wora me doossatu yo aawa gidiza gaammoas misilenne heessa danka izappe sintha baggan eqqiza issi attuma misile beettishe dees.

isi kifilen deiza hoddu gidiza asati beettishe deeetes ha asatikka sentawu xeellishenne bantazokuwata kuzaarizi komputereza xeellishe de7eettes

ha7i woden asa naati silkyen dawaletidi gaytiza miishappe darua issoy issoyara gaythanassinne hara harago7asppe iya waatisappe yaagetiya miishay beettishe dees

Dalga asay issi bessan uttidi yaa'ishe demmoos ha asappe sinte baggara oyddu gidiza asati duoretti uttidi ha asa yo haasayishe deettis.

issi dembaso han mokkida dumma dumma go7as bey iza maatatinne heessa danka sharafati issoy isso hara dancaci beettetis

koronte dalgidi beettishe deees ha koronte bolla kashshufoy boonta xaykkonne izi buro oosettishe deiyo gees shufoy de7onta hyssan erisees

issi demban daro ceega kaametinne dumma dumma miisha ooththanas maadiza biratati heessa damuka mita tibeetetis

salon bootta shaaray kulkati zayssi beettishe de'es, izikka iray guutta wodiyappe simmidi bukkana mera bessiyo geenne izappe hara baggara saloy mela de'iza sohoykka beettes

Issi bootta shamizeza maa7iza ithi attumage sinten eqqidi dalga asasi guye baggara ha xeelidi inti izappe tamarana mala sintara sinta gattidi haasayishe beette

tooppiyan dumma dumma kaame qommoti beettosona hayssatuppe issua gidiza issisappe harasaa woykko dumma dumma miishata adussasa efidi tokkanaas dandayiza kaame beetees

issi yelaga attumage beettishe de'ees izikka yoncu giza woykko huphe guutha bo'ati ekkiza attumaga gidikkonne bar ayfezan manaxara wottides

heedzdzu asati beettishe de7osona izatikka koronte giigissishenne dumma dumma koronten kaame goommay woykkotho hay mooretiza bessa lo7etishe de7eetis

issi attumagee ha xeelli uthidi beettishe de'ees aattuma geekka bardoona duuyidi miichishenne izi guutha haasayanas koyizayssi beettishe de'ees

Issi maatay mittaynne heessa heessi mokkiza biittay beettees ha biitta malatisason qasseka sinte baggara ogee beettishe deees.

Nu gaamo dere asa ersiza issi aaho xaraphezan hiixiza mayoy beettish de'es. Ha mayo bollankka dumma dumma waraqaataza woththidine iza bolla xaafiza issi attumazi beetes.

Nam'u galali'o malara diiza jarkannti betishe de'etes ha jarkaneza sinththan woththidi utida issi yelaggay ha xelishe desmos.

Issi kifile kumiza asay beettishe de'oosona. Ha asappeka dumma dumma oothuwa ooththishe deiyayssati issoy issoy banta qofara qofara beettetes.

issi kifile beettishe deees hakifile ziyanka dumma dumma birara gayttizaba haasiyashe deiza issi yela gaya eqqada attuma naa oychaw

heedzdzu asati beettishe de7oosona iza tikka uttidi issoy issara haasayishenne miici qallishe beettetees ha asati chukke uyi simmidi uttidosona.

Dello tamay Issi bessan oyikin iza toyssanaw haaththa ekidi woykko pushakishe bettiya dalgga yelagati dooretiza nam'u Bessan asati de'osonna.

Issi keeththan zo'o oydezi kumidzi beettes ha zo'o oydezankka uttiza dalgga karetha mayo mayiza asati banta kushen woraqata oyqidi xaafishe de'osona.

Geelo dan tamay keetta oyqikko woykko dumma dummabata oyqikko toyssanas waata nakko yaagetiya timirte tamari kawoppe anjettiza yela gati beettishe de'oosona

Geello tamay oykida bessa biidi tama toysiyo eratethan woykko timerciya tamaridi kawoppe anjettiza yela gati beettishe de'ooson.

barqaala xoqisiza miisha ushacha kushen oyqi uttiza zo7o koote maa7iza yelaga attu ma ge beettishe deees ha addezikka ha xeellishe uttides

Issipe shiiqidi muussa ushshan siiqotetha bessiza asati issi bessan katha mishe beettosonna ha asatikka issi maaddan kattha wottidi mishe deiya geta gideettes.

Aho kawo kethay betishe de'es . Ha kawo kethappe sinthe bagara dumma dumma kamet hesadanka aho aspalte ogez de'es.

keetta isoypooqe issoy beettishe deees ha pooqe woykko shucchan ginbettiza keeththappe sinte baggara oge beettizayssan zalga asati he mettosona

Issi attuma asi heqqizayssa bar kushen oyqishe beettiya issi asi deees iza sintanka dumma dumma dalga asati beettosona.

issi pooqe keeththay beettishe de'ees ha pooqe keettaykka dumma dumma heregan oosetizanne iza bolla bandirazi kaqetizo keeththa gidees

Hezhzhu yeelagati hossipitalen bettosona izzetika dumma dumma osson kawoppe anjjetidasa giddossona.

Issi ogezara haa yishe beettiya dalga yelagati de7oosona.hassatuppekka guutha cimmiya asatikka entaara issipe yiide haasa7ishe de7oosona.

Issi kareththa woykko xumi ekkiza bessay beeththishe de7ees; ha bessankka issi cima keeththay de7ikkonne ha keeththan dumma dumma suuqe miishshathi bayzeththoosona.

Duma duma asa nayta issa issappe dumayiza woyko enta geesa kilizanne hesadanka harabata xeelishe de'iya issi attumagey maca na'iyo xelishe beetes.

alamiya woykko salo sa7a gufanto huphiya woykko aymiruwa bolla naagiyo wonta yaagetiza xuube xaafettiza taappelazi beettishe dees

Banta kushen daaggettizo daaga oyqqidi eqqida yelagati ne heessadan kakawo uosanchati beeththoosona ha asatikka ha simmi eqqidi xeellishe deemmoos

Nam'u yelagga issinneeranne issi ciimma mishireera nam'ay uttidosona hayssata suntakaa xaafashshe beettiya issi kawo oosanchchiya bettawus

Dalga kawo oosanchati issi bessan eqqidi issoy issara haasayishe demmoos ha asatuppeka giddon eqqiza issi attuma gi barbiradhe malatishe deees

hospitalen ichiza dalga hargancha asati beettoosona izazappe zaruwa qasse dumma dumma woykko daro algati mela de7izayssikka beettishe deees

issi hospitalizan ichidi hargiya dalga asati bettetees ha dalga asatoppekka issi yelagiya ichada ha xeellada woykko ichidosappe guutha coqu ba dendada uttada haa xeellawa

Hospitalen deiza dumma dumma asa naati ichidi deiza issi issi hiittati beettettes ha hiittatu bollaka issi yela giya uttada ha xeellawus.

Maca asatinne attuma asati issife shiiqidi eqqidayssati beettishe de,oosona ha asati ha simmi eqqin enthappe guye baggara dumma dumma mitati deeettes.

issi kifilezaan kumiza dalga asay beettosona ha dalga asappekka sintha baggan eqqiza nam7u asati izata haasayisishe demmoos

Issi besan dalga yelagat eqid betosona . Ha gelagatika dumma dumma mayo mayid banta besan besan eqid issoy isara siqetishe de'etes.

Tophiyan duma duma go'a imiza koronte haane beetishe de'es ha koronte gaaneka isisape harasa gaanepe koronteta shaaki shaaki imizaysa.

Issi Keeththay Betishe De'es Ha Keeththaykka Dumma Dumma Miishsha Qohidi Keexxetizanne Pooqe Getethi Xeegetionne Izappe Sinththe Baggara Mittatine Matati Betosona

Kelay woykon kechay duma duma bessan keletizo issi gadey betishe de'es ha nittanka de'iza haathay bitta meconta mala Kela keliza asati pude gaxam eqidi xeeletes

Keeththa keexxiza yelagathi beeththishe de7oosona; ha keeththaa keexxaayyoo eratheththay de7iza asathi bolla baggan wqqidi ooraththi keexxishe de7eeththes.

Bootha mayo mayida asati issi kifilen uttidi banta kompitereza oykidi xanna'ishe hessadanka xaafishin demmoos.

dalga gaammo yeletase ha7i wodiyn tophiya heemmiza dotoriya abi ahaammeda duurua malata gidiza gistiya shudabiya maayidi ha hemetishe beettosona

issi keeththay beettishe deees ha keeththappe kare baggara dagga motoreti eqqidinne helsa danka iza gadawati eqqidi de7oosona

Issi aaho wolqama woykko denbabessan oosettiza oge beettes ha ogezikka aspalte gizayssi dumma dumma kaameti baanassinne asa naatus kohhees

Banta heeranne dumma dumma banta keeththa heessa danka oge naagiza geesha asati issi bessan eqqidi dumma dummabata ogeppe pithidi shiishiduson.

daamota giza cuube bollan xaafettiza issi wolqama keeththay beettishe dee'es ha keeta bollaka xaafettiza xuubippen dumma dumma malatati garsa baggan dee'ettis

Dumma dumma nu gaammo asappe doorettiza cimati deeththosona ha cimatikka asa naati ooyethikko osha hayza gidi teqanas dandayiyo maata sarotetha bessiza issa banta kushen oyqidosona

Issi attum aage bolla baggara duge micetiza pooxa daanizayssa oyqqidi bessishe deees izappe sinthe baggara dalga asati aziya xeellishe de7oosana.

shuchcha qoxidi biittara oyttizo issi kobilisto yaagitiza oge beettishe deees ha ogezaka pulaydi dumma dummabata izan tiydi oottidosona

Dalga goshshancha asati issi bessan koreti beettosona ha asatuka sinta bagganne guye baggan shuchcha qoriqoriti biitappe kecha woykko keela kecishe demmoos.

Dumma dumma bessan de'iza saroteta naagisanisinne ola,oosha essanasi banta sheppowa yarshi dendiza kawo oosachcha gidiza poolisey issoy beetishe de'esi.

Pula hanotan kexetiza issi ketay betishe de'es ha kethazika duma duma heragatine hesadanka pengeti betishe do'osona.

issi bessan eqqiza dalga ha7i woden woykko mati kawoppe tamari anjettiza yelaga kawo oosanchati issife gidi eqqidi haa xeellettes

Dalga asati issi besan eqidi kushiya xoqu otidi ushacha kushe xoqisishe demays ha asatika karetha mayo gati duge gatanasi mayidosona.

Issi puula honotan keetettiza kawo keethta daanizeysi beettishe deees akeetayka dumma dumma here gatuninne baraca thun keexetikkonne izappe sinthe baggara maatati bettetes

Hamsayna amet ye seetochi demxe sile seetoch ikkulinnet yaagettizayssi nu qaalan birshishe ishasamanto laytha macasa dimxiya macasa yoo ginatetha gizayssa gidees

huphe bo7atiza issi yelagay beettishe deees izikka huphe tiishey miikkonne kawo oosancha gidiyoyssa daan beettishe eroos iza sintha baggay keehippe lo7ishe deees

issi keeththan uttiza dalga asati beettosuna ha asatikka dumma dumma banda ooso zaara ooso zaara yiikkonne izati issippe uttidi ha xeelletis

Issi kifile kumiza dalga kawo oosanchati beettosona hayssatuppekka leemisoassi nam7u poliseti sintha xeeran uttidi baynta woraqata zanxaafishe deettes.

issi gifilizam uttiza dalga yelagati bettetes hayelagataka sintha baggara uttidi ha xeellishenne enthau qoncetha immishe beettiza asatikka de7oosona

Issi attu m aage ba ayfezan maxaxara wottidi ha simme utti xeellishe deees izikka barsintan komputereza wottidi izappe xeellana sigidi xeellees.

Goshsha oothon erettiza dalga yelagatinne cimati dendidi dendidi issi bessan dumma dumma anqashata haatheppe xiiri xiiridi wora halishin demmoos.

bootta gonge de'iza issi kaamen beettishe de'ees ha kaameka bargongeza guye xokko oothtidi anqashatanne dumma dumma miishata qole qoqobishe dee'es

baynta heera geeshshatetha naagana sikidi danci dendiza daro yelagatinne cimati issife shiiqidi oge pittishe demmayda de'as

issi denba bessay beettishe deees ha denba bessanka dumma dumma ogeti mooretizayssenne heessadanka oge bolla deiza dumma anqashata qorishenne pitishe beettiya asati de7eetiis

dumma dumma kaameti tiopphiyan deiyogee eretees a kaametappeka iswa gidiza guye baggay gonge deiyo ayssooze yaagetiza kaamee kololishe deemmees

Daligga macca nayitine aassati atumati hesadani duma kawo osanichotnne cima assati issppei giddi eqidi ha xelishe deyosona

Issi yelagiya beettashe de'awus. Izakka keehippe adussa gidizara karexxa ekkiza meray de'izakonne ba sinttan dumma dumma maatata laala wottadus.

dalga asati sikitilen uttidi issoy issowara haasayi shenine issoy issuwara zoretishe yaa7ishe demmays ha asathuppe sinthe baggara uttiza nam7u asatikka de7etes

dumma dumma kushiya wottidi asa naati bar oonatetha erisanasi maadiza issi mashinezi beettishe dee'es izaappe bolla baggara paranjathoninne amarattun xaafettiza xuubeekka de'ishe beettees

Issi yelagay sintha baggan eqqidi barsuntha tooppiya bar'oonatetha eresiza matooqe kessiza asayyo odishe beettees.

"Nu gaamo asay issippetetha beesanas qonccisiyo maata banta kushen oyiqqizanne dumma dumma sarota malatan besishe de7iya siiqetiza asati de7eetes."

Issi kiffilen uttiza dalgga gammo dere asati issippe gididi sinththe xellishe denaysa izzetappeka sinththe baggan uttidaysati haththa banta sinththan wottidosona.

Toho kuwase ka'ishe betiya n'u citay betosona ha nam'u citayka issoy issara sugetidi ka'iyaysata gidikonne issi yelagay kuwasa xiqishin demos

Nam'u dere kaalettiza asati beettishe de'oosona izatuppeka issoy nutoppiya kaalettiza dootoriya agi ahameda geetettis

nam'u asati dalga cora asappe guye baggi kiidi issoy issara haasayishe beettosona hayssatuppeka issi macaranne issi attumageti beettetes

issi kifilen dumma dumma bessappe xeesethi yiza zalga asati karetha suufenne heessa danka dumma dumma suufe qommota maa7izi yaaa uttiza issati beethetii

nam7u yilega asatey woykko idime guutta gastizo kawo oosanchati beettetis ha kawo oosanchatuppe ka sinte baggara tophiya horphile eqqada beetawus

Issi asi beettishe deees izikka bar7ayfe dooyidi sintha xumisidi keehippe yiillotiza asa masati ekkidi haa xeelishe demmays.

issi bootta pooxa dunguza meray deizayssa barqodhezan xaaxiza yelaga attumage beettishe deees hayssika bar kushezan qaala xoqisiza miisha oyqqides

Gareta suufe maa'iza issi attuma ge beettishe deees ha attuma geekka ha simmi uttidi xeellishe dennoos.

Issi kifilezan uttizanne eqqiza dalga asati betechees izatikka sintha baggan eqqiti entasi odishenne tamarsi shede iza asappe siishepbeyoosona.

Issi keeththa karera woyikko pula hanotani dumma dumma heeregatuppenne hesadanikka biratutuppe keeththetida keeththa karera hamutishshe diza yelaga asati betosona

Heezu yalalagati asappe ha keyidi eqqi ha xelishin domos ha yalaga ordde woyo gasta ti isoy isara hassayishin demettes.

issi puula hanotan keetettiza oykko sintay kuye dalga hergan oosettiza keeththa kareera hemettishe beettiya dumma dumma kawo oosanchatinne poliseti de7oosona

hoyddu gidiza asati issi aaho ogezaara himethizi haa yishe de7oosuna ha asatikka ogezaara woykko penge deizayssa jooyidi isa mathara kanthidi yoosona

ichashu gidiza asati beettosuna ha asatuppeka nam7u attuma gitinne heedzdzu maca giti beettikkonne issi attumappe dankoti ubbay be ishenne tamarishe de7ettes

Heedzdzu asati beettishe de7oosona iza tubbekka nam7ati banta ayfen maxaxara woththikkonne nam7ati macageti de7oosona giddon wuttiza issi attumale beettees.

Barqaala thoqu ooththi haasiyanas koyda issi suufe maayiza achchu magee eqqidi beethtishe deees iza sinthanka dumma dzumma ha'i woden yiza teknolojiya miishadi de'oosona.

Dumma dumma kawo oosanchatinne hessadanka dalgga poliseti beetetes ha polisetikka uttidi sinthe baggan odiza issi asi de'anagadan ezgishe demays.

Nam'u poliset issi besan utid , haydatuppeka issoy barika'a dhoqisiz miisha nam'u kushen yirci oykid xelishene hasa'ishe de'es

Issi kifilen dalga polisseti uttidosona ha polisse yaritkka dumma dumma ooththoy de'izanne dumma dumma enta dhekkay dhekkay de'iza asata

Asayi issi kifile kumi beetishe de'osona izeti issi issi asi issi issi oyden uttidi haa xeelishe de'iyogey enti banta yaa'ayo sontja qoncisidi dendidaus beetees.

poliseti issi bessan uttidi woykko banta maara maara naagidi uttizayssatinne heessa danka iza banta worakatan xaafiza asati beettishe de7oosona.

Issi kifilen eqqiza yelagaanne cima heessadanka kawo oosanchati beettosona. Ha kawo oosanchatikka banta maaran maaran uttidi sinthan odiza ba ezgishe demmoos.

poliseti issi bessan uttidi deettes ha polisetappe sinthe baggara issi polise ekkidi barwora qaxappe nababbi nababbiti entha haasaysishe deees

issi bessan yelaga dalgati ekkidi beettoosona izatappe guye baggara issi wolqama abbay beettishe deees ha abbappe sinthe baggara dere deees

Issi kawo oosanchatuppe isso gidiza polisezi barqaala coqu ooththidi haasayisiza miisha bardoonan oyqqidi xoqu gi haxeelli haasayi she demmoos.

Qalla dhoqu othidi hasayana mala darro mayiketi qassi utidi baa ayifeza denithidi ha xelishe deyiya issi ade

Dumma dumma ayfa yfe katha qomot gamo bitanka de'etes haysatuppe issa gidiza abokado banta sinthan wothidine dokitere abiy ahimedeyo odishe de'za asat betetes.

Issi mishshiriya betashshe deasu ha yelaga mishiriyakka acchcha doyadakka dumma dumma Ii qaala ekidi hara qaala vaththiza mishshatuyo gaththanasi danidaiza mishsha sinththani woththada betawusi

Daligga assayi issi bessani utidi betesi, ha sa'ani wodhi utidda assayi sintha baggani eqida assati ha simidi hassayishe deyosona.

Ha besani betiza dumma dumma asati detees ha asatikka azas yizo gikko yeho yonita aggokona yekishshenne banita hupheni oyikidi betetees

Issi bessan eqqiza dalgga asati beetosonna ha asatikka issoy issuwara waraqatta oyqidii bantta siiqoteththa bessishenne ha xellishe de'etes

Maatanne dumma dumma puuteta tokkiyo oothuwan eretiza issi biita goshshancha asati de'osona. Ha asatika issi go'etiza demban tokki makidi haatha ushshishenne iza giduwa xeelishe beetosona.

issi ammanua kaalettiza yelaga attuma gee beettishe deees izikka karetha meray deizanne dumma dumma giddon ciishshati deiza maay7o maayiti eqqides

Issi kifilen kumi uttiza dalgga asati beettosona. Ha dalgga asatappeka giddon eqqidi izatayo odishinne enta zorishe beettiya issi attumaagee de7ees.

Dumma dumma kathati beettishe de7ettes izatikka aybaayfe katha qommota heessatikka leemisuwas muuze heessa danka hara hara miyoobati beettishe de'oosana

dumma dumma ayfa ayfeta caanidi issisappe harasa efishe de'iza kaame beettishe de'ees ha kaamezappe sintan woykko miiye baggara dalga asati eqqidinne uttidi de'ettes

Nam'u citan uttiza dumma dumma kawo oosanchatinne dere kaalettizayti de7ettes izatappe giddon uttidi entha odishe deiza issi attuma ge beettees

hosbun gidiza attuma asati woykko dere kaaletiza yela gati beettishe de7ettes ha asatuppeka issi keehippe qaamizayssi eqqidi dheellees

Dumma dumma asati issi kaameppe sinthe baggan eqqidi ha xeelishe beeththosona iza tuppeka macaagetinne dumma atthu maageti issippe eqqidosona.

oyddu asata demmashi deays izatappeka heedzszati issoy issawara giddon eqqida asan qoometikkonne issi attuma gi qaxi kiiti barka deees

Issi kifilezan eqida daliga atuma asatinne hesadanikka yedi yedidi deiza maca asat betishe deosoona izetikja ha simidi xeeletees

Issi zo'o oydezi issi kifile kumidi betikonne izan dumma dumma asati uttidosona ha uttiza asatu qoodaykka guutha gidizoge betishe de'es.

Arbamence katama tohuwa kowaasiya ka7iya yaagetiya xuufe xaafetizo issi bessay beettishe deees ha bessanka dalga yeletay kushiya xoqo ooththidi issoy issoara ufayxishe demmoos.

Issi issi bessan dalga asay beettiyo issi potoy beettishe deees. Ha potoykka dumma dumma citan asa naati uttidi issoy issoara haasayizayssa odees.

issiki filen gu temaedi geetta komidi oykko kibileza komi uttidi tamarishe geetoosona iza tikka issoy iswara erapashette nam sinseielis bule

Nam'u asate beettishe de'etes izatappe barqaala xoqu oottiza miisha heedzdzu gidizayssa barsintan wottada haa xeeliya isse yela giya beettoos

Darga kawo oosanchatinne heessa danka dere cimati izaappekka issi issi gooba asati dibsa diriza bessaara qawantha sintha ha shiishi xeellishe de7eeti

Issi kaame kumidi issisappe harasaa bishe beettiya qoodan dalkita asay beettishe deees ha asaykka penge woykko sanqi doontha kaamen uttidosonna

Nam'u shanne tammanne ichashu maaroteta layta koyro bagga oosowa bagga layta oosoa wursetha yaagetiza xuube beettishe dee.

Issi kipilezan dumma dumma zalga asati uttidi de'eettees ha asatikka zo'o oyden uttikkonne isatappe dariya bagga yaa'awu xeesettiza asati yibookkona

issi haattay pultiza bessay beettishe de'ees haattay pultizi kiiza bessanka dumma dumma shuchchatinne mitati hessadanka biithay beettishe deees

Mukifile issoan uttiza dalga kawo oosanchati beettosona ha kawo oosanchati uttiza bessapbe sinte baggara dalga goshshanchati heessa danka dumma dumma asati eqqidi beettetis.

dalga yelagati issi bessan uttidi de7oosona hayelagatikka dumma dumma meray deizanne qottan shaaketiza komputereza caddishenne iza xeellishe de7oosona

issi pooqezi beettishe de7ees izappe sinte baggara dumma duumma mitata asa nayati baynta kare lo7ethanas gidi tokkizoyssati beettishe de7oosona

Boss yoss getetiza xuugee xaafetida oydu miye missile birata kushe nam'an oyqida issi yelagaya eqada ha xelashe betadus.

Wolqqaama woray beeththishee de7ees; ha woraykka dumma dumma go7aayyoo pee7ikkonne iza nam7awu shaakkidi izayyoo giddoora biza asppalththe ogee beeththizes.

Oydu yelagati betishe de'osona izatupe hezday qophe huphen wotid issina gidon de'izara bar huphezan maxaxara wotudara utadus.

Issi wolqama woray betishe de'es ha woraykka duma duma mithati siquwan de'ikkonne iza gidon wora medosati de'anas go'es.

issi maca yelagiya beeththashe de7awos hayelagiyakka barnam7u kushen bawodira oyqada ha sinthawu simma xeellishe demmayda de7ays

Issi enba sohoy beettes ha denba sohoanka dumma dumma maatatinne mithati mokkizayssaze heessa danka giddzora haaththay biza oge dees.

booththa maayiza dumma dumma yelagati issi shuchchathiza bessan eqqidi poto dendizayssatinne heessa danka banta kushe micizayssati beetetes

issi yelaga macara aduqa bessizayssi eqqaza ha xeellashe de7awus izippe guye baggara wolqama ziccishe diza michati beetetes

yelaga mishiriya woykko issi maca na'iya beettashe de'awos izakka bar huphezan qoophe wottada huphe binnana qachonta duge haytha kareyra yeddada miicashe beettawus

malay keehibe lo'iyo geesayka aduqi ekiyo issi macara bar sintha ha zaarada miicashenne baappe guye baggara deiza worappe sinthawu kukiyaza eqqadus.

bootta may7o maayiza yela gati sa7an wol7i uttidi issoy issua bolla zempishenne issoy issua bolla ichidi ha xeellishe demmeetis

boottha may7o maayiza yelagati coriti betetees izasappekka sinta gaxayan koppe wottida issi attu mage gitaare daaniza beni wodeyan biita gizayssa oyqides

wolqama shuuchchay woykko zaalla issoy beettishe de7es ha wolqama zaallappe garsa baggan asa naati kaana malanne agiddon uttanasi keehippe injetiza bessay de7es

Ba oonatetha erissiza mettawoqiya woykko payda gizayssa kessanayyo tamaare nayti salfen eqqidi beetishe de7eettes.

Payda woykko bari onatetha eriza matoqa kesanasi bari woga biradhe 2 wothashe de'iza computer sinthan eqiza gelagiya betawus.

Bantta salfe naagidi guye sinththa yiza asay banta bessa bessa eqqidi xeellishenne bantaw sinththe baggara xaafetanaw qofisoba halchcho woththidi eqqida asati beettes.

Ba onatetha qoncisiza matoqa woykon payda gizaysa ekanasnne suntha xafisanas duma duma cima asati yelagatura salipe salippetidosona

Komppitereza ba sinthan woththadanne izan asa sunththa xafashe de'izanne dumma qasse izi sinthan eqida bantta sunththa xafisannas odishe de'iya c'ima asatinne yalagati betosona.

bar7oonatitta qoncisya payda giza maxooqe ekkanaas uttiza zaluka asatinne eqqizi salpeza naagiza asati beettishe de7eettes

toopphiyan ba oonatetha erisanas ha7i wodiyan yiza fayda matooqe gizayssa ekkanas woykko xaafethanas guutha yelaga nayti salpeza naagi eqqidos

bar7oonatetha qoncisiza ha7i wodiyan yida fay7ida giza matooqe ekkanas nam7u bessan salbetiza dumma dumma asati eqqidossana

tamari mayti zo7o issi mala maaya maay7izayssara issi banta sunta xaafisanas yaagidi salpeza naagidi ekkidi beettettes

Dumma dumma asati banta oonateththa qonccisiza fayda matoqezan mazgabettanasi macasay banta maara naagi salpetizayssati beethettes.

tamare nayti salo merayte izaa issi mala maayo7a maayiti ha simmiti banta dabzara oyqqidi salpezan eqqidayssa banta salfe mooronta mala astamarey naagishe deees

Bar7oonatetha qoncisida mato qeza ekkanas gidi dalga asay xaafettanau yidi eqqidayssati beettishenne izatappe sintha baggan de7iza asati beettetis

issi bessen eqqiza dumma dumma maca hasati edethete hamaca hasatikka payida macooqeza kessana si gidi salpe naagizi eqqidosona

dalga yelaga nayetinne ciimati issi bessan eqqidi issoy issuhara banta kushin oyqizo woraqataza xoku oothtizi kaccishe beettetis

Computerezan barsuntanne heessa danka fayiza mathoqe kessanas koshshiza ba ubba xaafisanas yiza yelagatinne issi attu mage beettishe de7ettes.

Payda matooqe ekkanas giddi bar kushshiya woyikko biraddhiya oydda sintawu zaari wotiyo gee attenaba gidiyo gishas komputereza bolla bar kushiya wottishe de'iza issi attumage beettees.

Dalga cima asati issi bessan banta oonatetta erisiza matoqe woykko payida kessanasi yidi salpen eqqida assati beettishe deettes.

Toho kuwasse kassan erretida nemare gizza issi atumagey bettishe de'es izasika huphphe puulunththanne sinththay kehippe xellanawu lo'izayssa.

Issi oyde misatiza woyko asa nata isisape harasa efanas danda'iza isporte mishan utiza yelagay betishe de'es.

Yelagati tohua kuasiya kaanasi denba geli simidi kasa domanashe koyiro poto denidanas gidi hokidayisatinne eqidayisati betishe deates.

Issi toho kuwase ka,iyo dembayi betishe dee's ha dembanka ka,ishe betiya yelagati isoyi isuwura sugeti ka,idi ha woxishe de,etes

Tohowua kuwasiya eretiza nemare yagetiza issi atumage bar huphe kehi puluntha danatisidi betishe dee's

Issi bessan dalgga thohuwaa kuwaasiya kaa7iza yelaga na7thi beeththoosona;ha yelaga na7ithuppe dooreththiza nam7u yelagatha qoommidi eqqida giddon de7iya issi aththumaagee beeththishe de7ees.

Issi yelagay dagetido wanca gizaysa oykidi badagara ha simi eqid xelishenne izi micishe betes,

Tohuwa kuwasiya ka'ishe betiya dalga guta yelaga nayti de'etes ha guta natika issi demban nam'u c'ita gididi ka'ishene kuwasiyako wodhishe demays.

Yelaga toho kuwase kaiya nayiti betishe de'osona ha toho kuwase kaiya yelagatika sinthan eqidi wani ka'anako besishe de'iya issi atumage de'ees

Tohuwa kuwaasiya ka7anape koyretizi banta bolla mintethanasi woxxishe beethtiya yelagati de7etees yelagatikka tohua kuwaasiya kaa7iyo denban betosona.

Heedzdzu asati sinthaw keyidi isporte oothishe demmos. Izatakka gidon eqqidi waathi oothanakko besishe de'iya issi atumaage eqqidees.

Nam7onne heedzdzu gida paydoy xaafettizayssi beetishe de'ees. izappekka sinthe baggara karetha maay7o maayiza issi atumaage eqqidi de'ees.

ntohuwa qoaasiya ka7ishi deiya yela gati eqqidi beettosunat izatikka nam7uccitay issipe ka7anassi issi denban woxeretetis

Tohuwa kowaasiya kaa'iyo issi dembay beethtishe deees hadenbanka kaa'ana si gidi hemethishe beeththiya yelagati de'oosona

tohuwa kuwasiya ka7anasi denba geliza yelagata xeellanas gidi uttiza dalga asay beettishe de7ees ha dalga asaykka doqqa bessan uttidi izeta xeellees

dumma dumma isportiya woykko salo pidhiyo oosoa woykko aadhdhi aadhdhi wodhdhiyo isportiya tokando gizayssa tamarizanne tamarsiza issi yela gay de7iyo potoy beettishe deees

Ntohuwaqwaasiya kaaiyo issi dembay bettishe deees hadenbanka kaasanchata laammishe woykko yan kaa'ishe deizayssa kessiyanne izasa qahappe gelisiza issi asi beettees.

Guutta nayti issoy issoyara kushe oyqetidi gidton eqqida isse attuma daaniza macara izata kaasashe beettawus.

Dumma dumma isportiyan daagetiza issi issi yelagati beettettes hayelagati daagetizo daagara haa sintawukki eqqidi deeesun.

Tohuwa quwaasiya kaayishe de'iza issi aaho denban sugetiza nam'u cita yelagati beettishe de'osona hizatappekka zo'o maay'o maayizayssi siinththa baggara de'ees

tohuwa kuwaasiya kaa7anas gidi shiiqiza nam7u ccita yelagati beettosona hayssatikka leemisowassi sintha baggan deyiza zo7o maay7o maay7izayssatinne guye baggan eqqidayssati nam7ay kaa7ana ude oosona

tohuwa koaasiya kaa7iyo issi denbay beettishe deehees haden banka dumma dumma yelagati eqqizi banta ufayssa qoncisana sarothanas kushe dentishe beeththosona

Misha qoddi qoddi kesizza issi mashiney betishe dees ha mashineykka ha'i woden yida birra qodiya xetu xetu kessysa besses.

dumma dumma keeththa dooyiza qulpezi beettishshe de'ettees ha qulfezakka sanqa bolla woykko soo geliza penge bolla kaqqidi asati biidossona

dumma dummabata qanxanas go7iza asa naati nam7u achchay de'iyo maayuwanne heessa heessa mala qanxanas go7iza maqaseza kizayssi beettishe deees

Issi gaare misatiza woykko keeshe wottizo ba misatiya issisappe harasa asa naati anqashanne dumma dummabata sugidi gaarezan efanaw madiza miishshi be'idi dees

Dumma dummabatan lukkanas maaddiza issi ha7i wodyen yiza maabiraten woykko korontezan oothtiza issi miishay beettishe deees hamiishaykka lukkizi aazako mismaarezanne heessayssa malata gelisanas go7ees.

Issi ogezaara dalga asay yishe beetoosona.ha assayka duma duma banta maayo maayizaysara banta oonateta qonccisishe demeetes.

Duma duma issi malanee issi kena kareti issi besan doretidi woyiko cooridi betosona ha kametapeka miiye bagan issi atuma adeyi eqidi de7es

Issi akko ogge(asipaltte) betishin dess ha ogezara cora kameti dugenne pude issoy issuwara coridi bi bettetes .

Botha kamey betashe de'awus botha kameyka duma duma go'a asa natuyo imikonee izi imewu go'ay qodini woronaba

Tophphiyan yaagetiya woykko nu tophphiya horphphille issiniya booththa meray de'izayssi beettashe de'awus. Izakka ba biza bessa paallashe beetawus.

Etophiya horpille issinnya beettashe de'awusu, iziyokka malayi woykko chalayi keyippe bootizaro gidishshe, Etophiya bandira, izika cililo ,galaali'onne zo'o meraadan guyye baggan tsaafisasu.

Daliga asati woyiko yelagati issi denba ogezaara saykile lagishe beettosona hasaykilekka sintha gaxan de'iza issati baynta eratetta bessanas sintha guumaza coqu oottidosona

oge issoy beettishe deees ha ogezikka dumma dumma asbalte giza satappe issua gidikkonne izaara koltishe beettiza issi kaamiya xalla de7owos

Kaame issoy beeththishe de7ees; kaameziyokka wusxen woykko garssan laakkiza asi de7onththa xayikokka izayoo marezi beeththishe de7oos.

Biitta goyiza kaame issoy beettishe deees. Ha kaamezikka biitta goyo sintha baggaynne dumma shuchchata kessiyo guye bagga marashazi beettishe deees.

Issi oogeza misatiza woykko denba aspaltey oosettiza bessan darga kaameti beettosuna iza tikka issi mala gidiza haameta.

Dalga asati issi abba amatan eqqidi beettosona ha abbaykka dumma dumma go7a asa naatusi immiyayssa gidiyoge qonce heessapeka leemisuwassi moleti izappe kiidi asho shuketi asa naata kattadan maaddetes.

Zo,o meray deiza issi guutha so kaamiya beeththashe de7awus izakka dumma dumma sohoa efanas dandayiyo wolqay de7iyoga ereethes

hargancha woykko hamettanas dandayenna asa issisappe harasa sugizi ospitale gelsishe beettiya issi attuma ge deees

Xuma bessara laaggishe deiya dumma dumma macasa motoreti betetees hayssatikka guye baggan aazakko caanizi yiza issimiya sintha xeeran de7awus.

Dumma dumma kaameti beettishe de'oosona hakaametuppekka malay bootta gidizo guutha qanta baasiya woykko kaamiya sintawukokkiyada beeththawus.

zo7o gongezi guye baggan deiza issi kaame beettishe deees ha kaameea ba kongezan asa kunti caanidi issisappe harasaa efishe deees

ogezaara hemethishenne dumma dumma nam7on guumay deiza saykiletha laaggishe deiza zalga asay beetishe de7eetis

Shuchcha qoxizi biithara oytizo issi kobilisto giza ogezara himethishe deiza issi yelagaynne kaame issoy beethtishe de,oosona.

Nam'u asate saygile laaggishe de'oosona hayssatuppeka issina macaro gidikkonne issi karettasuppe maay'iza attumage qasse issua gidees.

Abba bolla hemethanas maaddiza wolwolo giza gonge daaniza mithappe oosettiza miishay beettishe deees hamisha bollaka utthidi yaanne haano bishe diza asatite oosona.

Banta Hera geshatetha naganasi gidi issipetethan dancing dendiza maca asatinne atuma asati hesadamka cima asay issipe gididi banta Heera woyko oge donape sharapa shodosona

Heedzdzu asati beettishe de7oosona. Izatuppekka nam7ati attumageta gidikkonne issi maccaara yayyennan enttaara uttata xeellashe beettaws.

issi keeththay beettishe deees ha keeththaykka woykko pooqezi dumma dumma asa naati daana malanne heessa danka go7a immiza gidikko garsa baggara zal7isa asati beettetti

Hezdzdu asati betishshe de"osona izetappe issoy dottorya abi amede gididi manexera wothidi kareththa yelagay besishshe dizayissa beyishshe deettes

Issi dhumi bessiza kifiley de'essi ha kifilezanika tamarishe de'iya yellaga tammare nati uttidi bantta waraqatazan xaafizayssi bettossona.

Dumma dumma bootha yelaga nayti woykon nati issi besan eqidosona, haydatuppeka sinthe bagara maatata buuxi buucid issi besan olidoys de'etes

Issi kifilen diza yela tamare nayti betosona ha kifilen kumida tamare naytika dumma dumma maxafeza ekidi issi maxafeza keethan xaana'ishe de'osona

Issi dhumi ekeiza assa nayiti woyi tamare nati nababi dadigital liberere gidayisi betesi,ha bessanika duma duma komipitereti deyesi

issi kifilen tamare nayti uttanas gidi medhetiza oyde beethtishe deees ha dumma dumma woykko dalga uydetan tamaree gelibenna woykko zeyontha gishawu mela beettes

Yelagati woykko guutha nayti issi bessan uttidi de'ettes. Izatikka bantta maxaafa maxaafa oykqidzi thamarizi yizoyssa xannayishe demmoos.

heedzdzu yelagati issi kifilezan beettosunna hayssatuppeka issi yelagay saleedza ko sintoukki eqqidi duno oykkidi iza miishe beettees

issi attuma asi keettappe sinta baggan eqqidi ha xeellishe beettees a attuma gappe guye baggara deiza keettan zempida asikka de7ikkonne izappe sinte baggan mittay beettes

Bantamara naagidi issi direttiza bessan edirsakko shiiqi eqqizayssati beettethees ha asatikka dirsakko shiiqi izan guupetidi sinthe xeellishe de7oosone.

Heedzdzu asati beettishe de7oosona izatuppekka giddon eqqiza waanna beettishe deiya issi attumage ba ayfezan maxaxara wottidi haaxeellees.

Issi kibile gelidi bantasunta xaafissanas yaagidi eqqiza woykko masgabettanas eqqiza jalga yelaga tamari moyeti bettetes.

Dalga asay kame kumikko c'anidi eppanas danda'iza issi kammey betishe de'es kame penge doyidi izzan gellanas eqqida 3thu gidiza asati de'ettees.

Oge oothishe de7iza issi kaamey beetishede7ees ha kaamezika oge othhiza bessay keehipe aakisidi dumma dumma go7as pe7ana mala othees.

Issi ago ogey betishe de'es ogezaraka haa yishe beetiza oge besiza layte xompiza guutha kamiya beetesha de'aws.

Dhoqu giza zumay beettishe deees hazzuma bollakka dumma dumma mitatenne maatati heessa danka zumayoo shoobanara efiza oge beettishe deees

Issi woray beettishe de'es haworappe sente baggara nam'u attuma asati eqqidi ha xeelihe de'oosona izatappekka issoy bardoonan biradhe woththides

Boro oosetishe de'iza zariphey bettishe de'es ha zaripheyikka issisappe harasa asa natti jaaththappe bolla baggara haaththan yedhontta piinana mala maaddes

Dumma dumma kaameti tooppiyan dei oge erettes hakametuppeka issuwa gidiza biitta goshshassenne woykko oge goyara giigissiza kaamiya beethtos.

Biiththa goyiza issi kaame beettishe deees ha kaamezikka biita goy goyizi woykko kaash kaashizi issi sappe hara saa efi oliyo eratettay beees.

issi kipilezan uttidi issoy issoara soretishe beettiya yelagati de7oosana ayelagatikka banta woraqatazan xaafido ba issoy issoara nababishe demmoos

issi aaho ogezaara kolxishe deiza dumma dumma kaameti beettosona ha kaametuppeka sintha xeeran de7iza guutha guye gonge deizanne sintha baggay ayssuseza zaaniza kaamiya beettos

issi issi keththati beettishe de7osona ha keththatikka dumma dumma shuchchappenne heessa danka ashawappe izakka haththara walakkidi simminto zaara gathi keexizo pooqeta gi xeeygetosona

issi kaamezi oge goyishe demmays ha kaamezikka dumma dumma oge goyiza kaametoppe issua gedezanne ha7ikka oge goyishe deees

issi aspalte ogezi beettishe de7es ha aspalte ogezanka kaameti caanizi yaanne haanne woxaretikkone izati asa naatuppe palaha bira ekkontha mala naaganas giigiza oge polise beettishe de7es

Issi bonba haththazi betishe des ha bonba haththaza matanka eqida issi cima atumma adde bonba delisa sobagara eqidi ha xelishe betes.

bomba haaththayi beettishe de7ees izappe guye baggara iza kocco asaynne heessa danka dumma dumma medoosati gelontha mala direttiza dirsati beettaosona

Dirsa dirdi keehippe naagiyonne salo meray deiza qalamezan dirsan diza michata tiyizo issi bomba haathayi beethtees

Wolqama mitay beettishe deees ha mithappe garse baggara kaameti eqqizayssati woykko nam7u issi mala kaameti eqqidi beettosuna.